Omusaadha ali kulugudo ali vuga piki nga era kumbali okwolugudho kuliku ekifo gheba tundhila obummotoka obwa baana abato obwo kuzanhisa nhe nhonhi era kumbali okwolugudho kuliku obwaana obusomi bubili obu ghala buli mu yundhi fomu dha langi ya bululu nga era bubekele nhe nsagho ku mugongo.

Endhuki eli ku kimuli, endhuki dhino dhitela inho okwetanhila ebimuli kubanga dhitoolamu obuudhi obudhudhula bwe dhikozesa okukola omubisi. Nhe bimuli byonha byetaaga inho endhuki dhino.

Ekanhisa elimu omusabba mumaiso nga era nha babulila batyeime mumaiso ghanho einhuma eliyo entebe kamala nga dhiliku abaantu, abaantu bemereire nga balisiza.

Omusadha abekeire eibbumba ku mugongo ari kufughera ebilime bye ebilime bino ghebifugherwa biba bikula bulungi era omulimi yakungula ekilime kye nga musanhufu aye ate kyabulabe kufughera ebilime nga enhindo tebwikibwaku kubanga eidhagala lino likosa obulamu bw' omuntu

Abaana abato babili bemeleile nga bali kulundha nte. Omughanvu ghaku agemye omwiigo. Ente dhili gho isatu ela nga dhili kulya eisubi. Ente dhinho dhikamibwa okufunha amata agokunhwa nh'okutundha.

Abasaadha basatu bali ku lyaato nga oghundhi ali kuba nkasi, oghundhi atyaime butyame ate nga oghundhi agemye enkasi mu mukonho ogundhi, omukono oghundhi ya gemelamu emale era musanhufu inho.

Amato gemerezeibwa kumbali okwenhandha era nga eriyo elyato elili mu nhandha nga eriyo aba tyaimemu babiri. Kumbali okwe nhandha kuliku abantu abangi abemereire ku era nga eriyo nhabali kutambula nga baliva ku nhandha omuli omukazi, omughala na kaana akato.

Endhigi nha amadhinisa ebye kyuma bipangibwa nga era ghaligho nhe kizimbe ekiliku langi eya olwengi nga kumpi nakyo ghaligho aba saadha abandhi abe mereire gho.

Amaadhi gali selengeta okuva ghaigulu kwiibale nga gakilila ghansi, eibale linho ighanvu ate inhenhe nga era kuliku nhe isubi eli kulaku nhe miti.

Ente ibili dhili tambula nga ela dhisibibwaku omuti kumayiga, ente dhinho dhilinha amayiga amaghanvu, ela gunho omuti ogudhisibibwa nh'omuti ogutela okusibibwa ku nte edhiligya okulima.

Abavubuka bali ku samba omupiira, abavubuka banho bambaile empale nnhimpi nh'emidhoozi nga ela ghe bali kusambila ghaligho eitaka. Omuntu bwaba ali kusamba omupiira nh'aghwa nhi yekulula ku itaka linho asobola okufuna ekighundhu eky'amaanhi.

Abavubuka abataika ghansi gha ikumi nhabasatu bemeleile. Omu kubo abuuse ghaigulu. Abavubuka abasinga ghanho balinha ebinhele munkoto ela abandhi besibye malesu ng'engoye.

Omusaadha ayambaire omudhozi gwa bulu agemye enkofira mungalo era nga ku mukonho kuliku ekikomo ekinhene engalo dhiliku omukyanga era mungalo mule omundhi agemeiremu akatimba. Akatimba kanho kakozesebwa okugema ebyenhandha mu maadhi.

Omusaadha ali ku piki nga abonhekeire okuba nga anhatela okusimbula, ku piki kuliku omukazi, omukazi abese omwaana ku mugongo yasitula nha kaveera aka kilagala nga eriyo ebirimu ate omukono oghundhi yasitulilamu ensagho. Ghebali ghaligho omusaadha atyaime nga alinha bbafu ibiri nga eriyo engaito kamaala dha taire kumbali kwe ngila ayinza okuba engaito dhinho nga ali dhitundha okufunha sente.

Amaadhi gali kulunkuta nga gaserengetera mu mabale, amaadhi ganho ghegali serengetera galinheinhwa ebisubi ebingi nga era mu busubi muno mulimu nhe miti.

Omusawo ayambaile eyunifomu eya pinki nh'akantu akeeru mu mutwe ali kupima ku mukono ogw'omukazi. Omukazi onho ayinza oba nga mulwaile nga aidhye mu idhwaliro okwekebeza

Akanonhi aketebwa akalegeya kemereire ghaigulu ku kulisimasi turwi era akanonhi kanho ka langi ya kyenvu nga mulimu nhi kisitaka nha kamu ku obunhonhi obubinga okuba merere.

Omukazi omukulu ali kwegeresa akaana akato akalenzi okunhaaba mu ngalo ali ku kagereza nga bwekalinha okukola engalo nga kali dhinhaaza era abaana abato banho okwega kweibwe kutela okuva mu kwegeresa abantu abakulu kyebaba bali kola.

Elyato lili kuseyeya ku nhandha nga mu lyato linho mulimu abasaadha aba tyaimemu, ababiri bali kuba nkasi nga basobozesa elyato linho okutambula obukalamu ku nhandha.

Ekibila kilimu emiti kamaala nga okumpi nhe ekibila ghaligho akagudho akatonho. Ekibila kinho omuntu asobola okutema emiti egilimu ya funhamu embagho oba emiti dhinho dhakola nga ekyo bulambuzi

Abasaadha basatu balingilire enhandha ali ghagati obonhekeire okuba nga alina obukosefu ku mubiri gwe kubanga atyaime mu kagaali aka balema, era abamuli kumbali bombi bemereire.

Akapande kaliku erinha eryaisomero erisoma nti "Ishanga community school" nga kuliku n'ebbagi kwabaku n'okwebaza abaidha okukyalira eisomero lino, era nga akapande wekali ghaligho emiti ghabagho n'ayumba amataaga.

Omughemba gutuse okungulibwa mukulu era gwakala mmyufu. Omughemba guno gusimbwa abantu bafunhamu obusera oba bagusa okusobola okazesa omwenge nga tonto.

Sawa ya lwe igulo nga obwire buli kuziba era mu kibuga kinho amataala gali kwaaka. Ghanho ghaligho takisi paka omuli amatakisi amangi era nha mabizinhesi age ndhaghulo gakolebwa kumpi nhi paka enho.

Enhandha ye tolweilwa ebisimbe ebye ndhaghulo nga emiti, ebigogo, eisubi nga era nhi mu nhandha mundha eriyo obusubi obwa kulamu bwa kilagala. Kumpi nhe enhandha enho eriyo amayumba ekilaga nti eriyo abasenga kumpi nhe nhandha enho.

Akaana akato akalenzi akambaire ekofira eya bulu kagemye ekye nnhandha mungalo era nga kasanhufu, einhuma ghako eriyo omusaadha ayemereire nga era nhe ghalaku eriyo omusaadha oghundhi eyemereire bali kumpi nha nhandha.

Endhovu edhi ghela ku dhili ghalala dhili tambula era ku ndhovu kunho kuliku enkulu kwabaku nhe nto, endhovu dhikola nga ekyo bulambuzi mwi ghanga.

Ennhandha enhenhe kuliku elyato nga elyato linho mutyaimemu omuntu mulala. Ku lyato linho kughandhikibwaku ekigambo "Thank You Jesus" ekitegeza, ghebale yesu.

Omutyeele guli ku kula nga guva mu itaka, omutyeele gunho guli mu kibali kubanga eitaka lifanhanha bitoosi. Era omutyeele gunho gusigibwa mu beedi bwegutandhika okula gwaletebwa mu nnhimilo gwasimbibwa.

Akanonhi akatonho akalina langi emyufu nhe ya bulu ke mereire ghaigulu ku kisaa era akanonhi kanho kalina omunhwa omutonho nga mughanvu omunhwa gunho guyinza okukamba okumodha amage agayinza okuba mu kiswa kinho.

Omusaadha alivuga piki nga alivugilaku abasaadha abandhi babiri elili enho eli vugibwa ku supiidi eya ghaigulu era okuvuba supiidi ti kintu kilungi kiletela abantu omunhwa ku bubendhe.

Embidhi eri mu nnhumba ey'embawo era nga omunhwa gwayo ne nnhindho biri kulengeza mu kituli, embidhi dhino dhitera inho okubaamu sente kamaala kubanga ghedhizaala dhizaala obwana bungi era dhikula mangu

Abantu bali mu kizimbe nga batyaime ku ntebe. Abandhi bazibiliile amaiso nga befanhanhilizaaku abali kusaba. Mu kizimbe kino mulimu entebe edhindhi edhipangibwa edha pulasitika, nga kuzira badhityaimeku.

Abaana abasomi abambaire eyunhifomu edha bulu bagemye empiso nhi ghuzi nga eriyo bye bali tunga. Bayinza okuba nga bali kwegeresebwa kutunga buntu bya ndhaghulo nga ebitambala kubanga bali kozesa ngalo dhaibwe, binho byamba inho abaana nga basobola okukola ebibabesagho bafinha ngamu esente nga basoma.

Elyato lili kuseyeya ku nhandha era elyato linho lilimu elangi ya bulu nhe myufu nhi ghaigulu yabaku ekibwikayo. Era kulyato linho kuliku nhi fulaga eye ighanga lya Uganda.

Emotoka etikiibwaku enkoko kamaala, enkoko dhinho dhili mu lutimba nga ele dhghuilwamu. Enkoko dhinho dhitekeilwa okuba nga dhiligya tundhibwa, era emotoka kwedhili, kuliku ekigambo ekisoma mu lungeleza nti "for hare" ekitegeeza nti takupangisa. Mwenhe nkoko dhinho ayinza okuba nga apangisa emotoka enho asobole odhitwalilaku mu katale adhitundhe.

Oluuya olunhiluvu nga era lusaghibwa era muluya lunho mulimu enhumba ebili edheitaka. Enhumba dhinho dhaselekebwa isubi nga einhuma ghadho eliyo ebigogo nhe miti

Ekifo kinho kilimu amayumba kamaala nga ela amayumba ganho gaazimbibwa kulalakulala. Mulimu amayumba ag'eitaka aye ate agasinga kugo gazimbibwa matafaali, gaaselekebwa mabaati. Ku itale okw'amayumba ganho kuliku emiti nh'ensiko nhe bisimbe ebindhi.

Esoghanhi eli ghaigulu kumeza nga era kusoghanhi kuliku ebyokulya ebibonheka obulunji nga bisikiliza okulya, kuliku enkoko esike mubwito nga kuliku nhe nhanha, obutungulu obusale sale nhi kamulali nga musazemu mumagati.

Sekoko edhighela eitaanhu dhikuumibwa mu kifo kilala nga kyetoloilwa akatimba, ghaigulu baataku eisubi okusobola odhikingiliza ku kasanha. Esekoko ndhino dhiba nh'omuze ogw'okutambula einho, dhekweka. Ela esekoko bweeba etandhise okubiika etela biikila mu nsiko.

Emiti kamaala egikola ekibila gili ku lusozi nga ate egindhi gili ghansi kumbali okwolusozi gilwetoloile kumbali nhi kumbali ela gibonheka bukalamu inho.

Abasaadha babiri balikusiringisa amagaali, akulembeelemu asibye kugaali embawo enhingi era amuli enhuma kugaali asibyeku kakutiya konka.

Ensozi edh'endhaghulo dhililainhagainhe nga ela mu nsozi kunho kuliku emiti mingi egikola ekibira. Emiti ginho gyamba ekifo obutabaamu idhungu kuba gileetela amaadhi okugwa. Ela emiti ginho gisobola okutemebwa abantu basobola okufunhamu embagho edh'okuzimbisa enhumba.